Abasaadha bali basaatu kulyaato, abavubi ababyenandha, buli muntu alina eilobo lye. Owundi agemye akasinku era bali kule kumaadhi owundi agemye eilobo baliku basaatu. Eriyo ali einhuma eriyo ali emberi nali wagati

Ghano nabona gho ebigogo. Ghaligho ekigogo ekikutamiliire ghabagho n'ebito. Ebyemeleire ku saidi enho n'ebyemeleire ku saidi enho. Ekyaghatigati ghano kikutaime ku nhumba kiti. Ekigogo kinho kilku e itooke, aye kikutamiliire. Aye byonbyona bili mu kala ya kiragala.

Ghanho ghaligho endhuki dhili mukala eya kyenvu kyenvu. Endhuki dhino dhiligho nnhingi nnhingi iilala erughi enho eriyo kala ya kyenvu ne rughi ere munsodha eriyo kala ya kyenvu aye kumbali nhi ghagatigati eno eriyo lanhi yakilagala

Ghano ndhiboona gho omuwemba nga guli mu colour ey'akasaayi. Omuwemba guno ghegwemeleire guli my colour ya blue. Aye gwenhe gwa kasaayi.

Omusaadha ayambaile esaagha ku mukono. Omukono ogundhi guli kugisiba. E side ele ghaliyo ebya, ebya kyenvukyenvu aye e colour esingaku ya kiragala. Me enho ghansi ghansi ghaligho ebirugavu nhe colour ya kiragala.

Ghano ndhi bonagho emotoka endheru, endhirugavu, n'eyakyenvu. Emberi gh'emotoka edho eriyo emiti egiriku amakoola nga ga kiragala.

Ghanho ghaligho oluyumba lwaserekebwa bulungi aye tilwamantibwaku itaka baluzimba lwa miti gyemereire. Einhuma ghalwo eriyo enhumba eya matafari era nsereke bulungi aye ti ndhigale. Ghabagho nhe bigogo kumbali ghayo bibonekaku katonho. Ghanhumba eyo nho luyumba lunho ghona ghona gha kilagala.

Ono mukazi gwendhi bona ghano omwirugavu era alina akatambala akalimu ebyeru ne byakaasayi. Nhi mwenhe ayambaile olugoye lwa kasayi, ne bbafu gye yetiise ku mutwe nga mulimu ensaani dhe tulilaku emere.

Ghano aghasooka ghaligho colour oti ndhirugavuirugavu, kwabaaku n'olwa kyenvukyenvu. Aye amagyaani gali mu colour ya kiragala. Okuva kuno okutuuka kule, colour ya kiragala.

Omwana omusanhufu alina byagemye mungalo, ensente mungalo ati. Era nga enhaanha adhitaile mu kaveera nga adhitaile ghano ghaigulu gh'omutwe kumpi n'ekyeni. Omwana onho ayambaile ekyambalo ekirugavu. Nhi ghansi ghaligho ekiibo nga kilimu enhaanha. Mwabamu era nga dhili mu colour ya kasaayi. Mwabaamu n'olugoye olwelu. Era kumbali kwabwe, kumbali kw'omwana oyo n'enhaanha dhe ghaligho e colour ya kiragala.

Ghano ghendageinhe endhovu nga dhiri kutambula, ghamberi ghe ndhovu edho dhirigho iitanu, ghalihho nho luyumba olutali lumante lwaku. Emberi gho luyumba olwo einhima ghalwo ghaligho emiti edhiriku amakola ga kilagala. Nhemberi ghano endhovu dhino ghedhiri ku tambulila ghaligjo eisubi nga lya kilagala.

Ghano ndhibona gho omusaadha ayemeleire mu mutyere era nga gwakiragala. Einhuma gho musaadha onho, eriyo emiti gyona gyakiragala, emisansa ne miti eghindhindhi n'emisimbe egya masanhalaze. Omusaadha ono yesibye ekikepya era agemye ekiibo, esaati agikundhyeku ku mikono era esaati eno ya kapere. Mulimu n'ebya kasaayi yesibye n'ekitambala. Omusaadha ono mukulu era mwirugavuu.

Edhuki eri mukala eyakyenvu nendhirugavu. Endhuki eno, gheri ghaligho eisubi nebikola nga bya kiragala.

Wano ndibonawo omusaadha ali kwekebedhebwa era ali kumwekebedhaku ayambaire koti endirugavu, musaadha mweru. Gwebali kwekebedha ayambaire enkofira eya kasayi. Ayambaire ne koti ya tamu....yesiba nekikota mumamiro. Abasaadha bombi bambaire obukokolo

Wano ndikuboonawo amaato agemereire nga era mangi gawereku. Mabitirivu gemereire mu maadhi, agali kumbali kwa maadhi na gali mu maadhi mwene. Amaato gano gonagona ga yingine. Nalengera ne miti ere wale ere mberi ewala ere eliyo olusozi. Niwano wa maato wano agesaidi ere waliwo emiti jijjo ena eja masanalaze